Gigéen bi mëngi taxaw sine sol jire bu melaxmelax bu am ay pex ci boori piir b mëngi ref teg ci boppambe defar kanamambi.

Palas bi palaasi dalookaay la ak pelookaay. Mingi am ay neggu ñyax ak ay garab, garabi sibe, ak mbaar, ay mbaari ñyax. Ci kanam mungi am kéej ci foffunoonu tamit mungi am palaasi sangookaay.

Ay doomi mànga yu mag ay màngo jóor yu ñor ñi ngi tege.

Si digante yoone suuf ci mugi am ai torl si beneen kote bi mugi am bun lémee banta si beneen koteh mi nga am bun samp ay banta ci kanam mu ngi am ay garab ak ay kërr.

Bool bi ni ñu ko teg bol bi boli wer booli weer bu ndaw ci biiram mu ngi am ndox.

Ci biir tol bi mugii am otto bu mak, Otto bi nak otto bu bula la mugèè waxi suuf si.

Hipolis ñi ngi sol seen yeropolis yi ñuor ak seen baxana ñu ranga lante mu am ku nekk seen kanam.

Ci biir palaa ci jangeekaay bi mi ngi am ay xe yi fay jàng palaa ci jangeekaay diiné la daara mu am yeneen xaley topp seen digg be ñu pa am seen ustas ma am yeneen ñu taxaw ñu xawa mag góor ak jigeen.

Ci kaw loxo bi mingi am jurom beni tangal, ñaari tangal yu weex, ñaari tangal yu bulo, ak ñaari tangal yu xawa xonxu.

Ay joorigoor nungi taxaw defran joxe gina, ñi ngi sol ay bu buy weex, ak tubé yuñu, ñi ngi am tamet seen saak yu mat, yu xong.

Si kaw taabal bi mugi am xaj bu fa tada mu am ñaaru nit yi toog jàkkarloo ci boore taawal bi bu xaj bi nekk di seet ci yarame xaj bi ñi ngi faj xaj bi mu am kenn ki mu ngi sol yire fajeekaay nit ku ñulke keneen ki moom tubaab la mu ngi sol yira mbur bu weex.

Palaas bi si nirg ñu fa def ay rido yu weex ak yu ñuon ci kanam ridoy nag mëngi am lu melni taabal lu weex ñum fa tekk ay ndox ay portifulawa ak ay genein ci kawam ci kotem bi nak mëngi am ay ngegenaay.

Góor bi mongi sol yire footbaal leekaay manga daw ci ndox ci boori pegg geeg bu am ndox mongi sol tubai bu gatta bu ñuul ak mbubu bu xonxu bu am lu weex ci boori mbaga bi.

Ci bopp jigéen bi nak mun ko lett. Lettu bi nak lett tubaale la mu am ay letty sew ci seen diggi. Mun ko jëmale ci digg bi mu jël mees bum tiire def ko ci digg bi.

Auto bi mi ngi taxaw auto bi nak auto bu ndaw bu ñuul la ci ganaw auto bi mugii am ay bitik, benen bi bitiki diw la, benen bi bitik la buy nit yi di gennè xalis wala yonnè xalis.

Fi mugii fees ak ndox si yoon bi nak fu ndox bi nèkka ñit ña ngi dem mo am ñenen nit diñaw mo am ay yenen mu am ay yenen otto tamit yu fay daw.

Praas biy praas bixlo kayr mi ngi am ay lali ndaw mu am mbaari ñax ak ay taabal ak baam ak ay garabi si bi palaas bi nag mi ngi nekk ci boori géey.

Gerte bi ñëngko buddi gerte bi nakk witeegun go mun ci garabambi batay.

Auto bu mag mu ngi taxaw auto bi nag ci bopbi më ngi weex mu am rëddi bu nete ci ganna auto bi nak më ngi am ay bagaas yum eb bagaas yi nak ñun leen takkee ay cheen yu mag.

Ci kaw mirbi më ngi am ay dàlla yu fateg ay dalla koket yu jigéen yu xawa nete ci kaw mu nge am lu weex ak lu ñyuul.

palaas buy palaas ci jaayekaay lekka ci suuf më ngi am ay buteel yu am ndox ak yeneeni lekk ci diggi bi ñu faranga lante ay pot yu am lekk ci kaw ñu faranga lante ay paket yu xamantena tame ñi ngi am ay li lekk.

Jigéen bi mi nge taxaw solyere suwa bu nete bum ñow ropb bu wàcc ba ci suuf më nga def teg ci goppambe defar kanamom bi.

Ci kaw tali biy ma ngi am gñetti guwa gi nekk ci kanam yëkati seen loho ci seen gannaaw ak ci pegg bi mni atoinag ñi ngi am ay militeer.

Ci biir parasi fajeekaay bi ci kaw më ngi am ay bagaal yi fajkadi di jëfa ndeko mësini bi seet yàngaro më ngi tege buñu ma am lu weex ak beneen mësin ci boora mu am tamit ay yeneen bagaa ci booram.

Ci kaw kayiti jangèè kai bi ñing fa desene ay xalèh ci kawam tamit ñung fa bindi ay bindi yu ñuul ak bindi rëy yu wèèx.

Góor be më ngi taxaw, sol yere mbasee bum ñëw netti morsa. Më ngi dawal ci baat bi ay dawal yu nete, ci gannaawam mungi am seetu buñ taf ci mer bi. Ñu ngi am tamit taabul ci kaw taabul bi mingi am poti fulaawa.

Paketi jumbola pakket binak mungi am lu nete lu xonxu ak lu bulo ci jumbo bunee.

Ci kaw palaat bi nyung fa yak lekk maalo ak soos ci kawan soos bi nakk mugi am ay karot ay jënyi mag ak yeneen lejump mugi am tamet bi sarb yun tekk ci boor ay bekik.

Loxo bi mongi tiye puddar puddar yi nakk jigeenni daan ko dey jëfandeko sunuy defar seen kanam sunuy dem xew mbala nu geenn fo am solo.

Ci palaas be ñu faranale ay butelu ordu sewel yu ñit yi di jëfandeko sini raxas bale mbala foot.

ñetti góor yiñ ci toll di bay ñi ngi takk ñaari nak yu nekk di pus mësin ma am keneen ki mi ngi nekk ci kanam naki am keneen ki mu ngi nekk ci gannaaw du tée mësin bi ma am keneen ki mu ngi nekk ci boobe ñoom ñepp ñu ni deen

Njiiti réewi gambia bi adama baro mu ngi toog sol yirayu weex ak mbaxana bu weex fum toog nak ma nga am yeneen nit yu fa toog ci gannaaw ma nga am ay nit yu fa taxaw ay góor ak ay jigéen.

Jigéen bi mugi taxaw sol yire mbasin bum ñoow robb bu, bu gudd mugeh def teg bu gudd ci boppam bi takka ay jaaru defar kana mam bi taxaw dumooyu mugi tee poset bu xawa xonxu ci loxum.

Yoon bi mingi am dox mi ngi am benne xale bu goor bu teyi ban di fa dox ci pegg bi bi ngi am ay tabax ma am ñeneen ni fa nekk di dox ci pegg yoon ci bore tabax ay xale ak ay mag.

Jaliba ku yaate mu ngi taxaw di wee mu am ñaari jigéen yu nekk ci kanam keneenti mu ngi sol lu am luweer ak lonoon keneen ki mu ngi sol lu xonku ñi ngi fecc.

Yooni tali bi më ngi am gñaari boor ci beneen boor bi mingi am ato bu ndaw bu weex bu fay daw mangi dem ci peggu talib buuf mngi am ay tabax mi ngi am ay bitik gi nekk ci voori tali bi ci beneen bitik bi ñu fa wekk ay yire.

Ci biir palas ci jangeekaay bi mi ngi am ay xale yi jàng yi patom ñi ngi sol seen jire jangeekaay yu bël li ngi jël seen keeti jangeekaay ak saagi tekk ci kaw taaba.

Fi kaw feer bina mingi am ay nit u fay wacc nityi nekk ay góol ak ay jige ay xale ak ay mag ñu ngi am tamet ay yeneen auto yi nekk foof non tamet auto yu mag ak yu ndaw mu am yeneene ñu ngi épp ay bagaas.

Palaas bi mongi am taabul ci kaw taabul bi nyun fa teg lampa bu mag bun taalut ci pegg bi ci miir bi mongi am tamit bang bu ndaw bu fa neex.

Palaas bi nak palaas ci fexlokaay la ak dalokaay ak lekkeekaay palaas bi mu ngi am ay baŋ ak ay taabal nekk ci digg bi ci kaw taabuli ñi ngi am ay pati fulaaw.

Palaat bi më ngi am lu weeh ci digi bi, ci kote mu ngi am lu hawa bulo, mu am jàppeekaay ci benen pegg bi. Palaat bi nak palaat ye ñiñi di daggee yàpp la bala ay yeneeni lekk ciñuy toog.

Aay xale yi jaang ñu ni soof seen jire jàngeekaay def rang joxe ginnaw seen kanam nag mi ngi am jàngalakat bu fa taxaw gór mungeeni waxal seen ginnaaw tamit mi ngi am ay gór yu fa taxaw.

Bóól bi ñing ko tèk bóól bi nak bóóli wèèr la ci kaw mu ngi am lu ñuul.

Yooni tali bi mi ngi am ay oto yu fay daw ay ato yu mag at ay auto yu ndaw. Mi am yeneen auto yaa ni daw di dem. Yeneen auto yaa ngi daw di ñëw mo am tamit ay nit yu fay dox. Neneen yaa ngi dem ñeneen yaa ngi ñëw ci pegg yoon bi mi ngi am ay tabax.

Aay fato yu mag yi defal tali ñu ci kaw tali ay auto yu am lu nete senia mu am tamir ay góor yi defar tali yi fanekk ñu ngi jal suuf tamit ci beneen bool.

Loxo bi mingite yi potidiiw potidiiwwi yaram potidiiw bi nakk ci kubeer bi ñun fa bindi ay bind yu weex ñu deseena fatamet leem.

Jigeen bi mënga taxaw, sol yirambasin bu mu ñaw rob bogurda, ci boori biig ri mëngi am ay periweir, jigéen bi mënga def, teg ci boppamb, tàkk jaaru, defar kanawambe, du mooyu di xool beneen boor.

Ñaari góor ñingi futbool ni ngi sol seen yire futbooleekaa yire yu xong tubey ak bub ñi soltami seen kawaas yu xonk ci kaw mbub bi nag mëngi am ay bind yu neteh.

Ci kaw kayt bi ñyun fa binda ay binda yu rëey yu weex ak binda yu emm yu xonxu si kayt bi tamit nyun fa desene ay bang ak kayt bin ebi ak géeg.

Sugeer bi ñun ko tek sugeer bi nakk. mingi am cubeer ci kawam. Am jàppekaay ci boora ñaari jàppekaay.

Dëkka bi mugi amm ay kërr ak ay garab ak ay yooni tali dëkka bi nakk banjulla mugi am ajj bi.

Ci kaw fi ñu fa tekk palaasi bool palaasi booli woñ bu am kuber ci kaw cubeer më ngi am jàppekaay ci bool bi tamit më nga am ñaari jàppekaay ci kote bi lina dan fay def lekk pur bam gaawa sedd.

Ci biir jumaa be më nga am ay góor yu fatok jàakaarloo ak imaam bi bu nekk seen kanam ci kaw mu nga am ay lampo yu fay taka.

Ci biir nèk bi mu ngi am lal bu mak lal bi nat ñu fa lal darab bu wèèx ci kaw darab bu wèèx bi ñu fa lal benen morso bu sokola ci kaw morso bu sokola bi ñing fa tek ñaari morso yu bula ci kaw lal bi tam mu ngi am ay ngegenai ci kawam.

Ci peggii yoon bi mingi am ay oto yu mag yu fa taxaw, mu am tamit ay nit yiy dox ci peggii yoon bi. Ci peggii yoon bi tamit mingi am ay tabax.

Ci tiir géey di mëngi am gaal ba faneek ci kaw gaal bi mëngi am ay nit yi faneek ñineen yaang toog ñineen yaang taxaw.

Tamla bi umfa bindi aybindur yu neteakyuxawam um fa bind tabet ay bindiy weex yu xaware ak ay bindiy weex yu séw.

Ci kawfee yungfa teg ay bagaasi jangeekaay mi ngi am ay kayte jangeekaay ak ay bindeekaay ak ay yeneeni bagaas gi jàngakare di jëfande ko.

Ay góor ñu ngi sol caaya yu am jaxas yu xonk yu weex ak yu bolo ñu ngi dek cosaan ay pa nene ni sol baxana nene ni takk téere ma am ñu tee jaase am ñene ni te ay geen ñinak ñu ngi def cosaan.

Ay jigeen nungi daw ci estaad bi mu am ay nit yu nekka ci estaad bi nak dilen xoll jigeen yi nekka ci ñoom ko nekk ci kanam Gina Bass la dawkat bu nekka Gambie.

loxa bi mugi teeyeh pichi bundaw pichi bundaw bi nag ci yaraman bi mëngi am jaxal lu weex lu xawa nete ak lu melne lu sokola.

Si miir bi ñë fa taf seet, ci seetu bi nak mu ngi wone ne rido ,ban ak tele bun taf ci miir bi.

Jigéen bi mëngite xaw solirembasé bu ñaw daggit. Ak sifa bu guddu më ngite poset ci beneen loxambe. Mu ngite farkanamambe def tekk ci boppambi.

Ci pegigey bi mongi am ay laal yung fa def ak ay mbaare banta mu am ay nitt tamit yi neka ci bori geeg mu am kena ki mongi yégg ci fas palaas bi tam mongi am ay garab seebi yun painturr painturr yu weer ci suuf.

Turna wiis mugi tegeh turna wiis bi nag ci jàppee kaay bi mugi am lu ñuul ak lu nete ci yaramam bi.

Gurgé ñum fay wadd ni ngé bayyi karaw ci digg binat ci pégg bi ñum fay wàdd di ko rëdd.

Ci kaw fi ñung fa tek paketi garab. Paketi garab bi nak mun ngi am lu bulo, ñung fa bindi ay bindi yu weex bindi yu xonku ak bindi yu bulo. Paketi garab bi nakk ñu ngi wone day faj bobbu bu meeti, ndigii yu meeti, ak yeneen.

Ayy dall nengi tegge dàll bëegsu góor yu blo ñengi am lu weex c ci tegg bi ñingi tegge ci yeneen dall nag yi weex ci ron.

Ay góor ñungi taxaw mu am ñeneen yu sëgga seen kanam ñungi sol seen yire footbaal leekaay yu xonxu mu am lu nete ci dëggi bi ma am keneen ku nekka ci dëgi bi tamit mongi sol yire footbaal leekaay bu weex.

Palaas bi palasi fajeekaay ñaari jigéen ñu ngi toog ci biin ñi. Ngi am taabal seen kanab keneen ki fajkat lamu. Ngi solyira fajeekaay di waxak kenneen gi.

Ci kaw fi nam fa tekk bagaas yi jangkat yi di jëfandeko nungi am rërdeekaay ak bindeekaay ak yeneen bagaas yi jàngkat di jëfandeko.

Ci kaw tali bi ma ngi am ay auto yu faydaw. Beneen auto bi muom setom bi dong moo nekk digéen beneen bu nekk ci kanam. Auto vanla bu weex ci pegg yoon bi më ngi am ay nit yu fa took di jaay.

Ñaari dalla ñangi tege, ay dalla kocket yu jigéen, ay dalla yu xonku. Ñangi am lu xawa weex ci digi bi, mu am tegeekaay ci kaw.

Yaaye jambe ko doonoon presiden i gambeerni mu ngi wax mi ngi soon baxanabu weex ak yéree bu weex ci gannawam na minga am ay miniteer ak yeneen nit yu nekk ci gannawam.

Tali bi më ngi am ñaari bool ci boor bu nekk ci kanam më ngi am ato boos bu mag bu weex bui daw di ñyuw lampam yangi tàkk ci beneen boor bi moom ci pegg bi mingi am ay tabax.

Ci yoon bi mingi am ñaari jigeen yiy dawal welo ñi ngi boot seeni doom kenneen ki mi ngi sol yiire bu orange ba, Am ay i xas mi ngi nekk ci kanam kenneen ki mi ngi sol yiire bu bulu bu am ay ji xas.

Gigéen bi më ngi taxaw sol rob mbasin buñuul bu wàcc basisur ci kaw ci boori biir bi ak ci ween bi mu padef ay taf yu xawonete më ngi takk ceen defar kana mam bi tàkk muso ci boppambi te poset bu ñuul ci loxam.

Ay nit ñi ngi tóóg ñenen ni taxaw mu am si ñom ñu sol ay mbaxna yu neteh nit ñuy nak ay niti Loya Darbó lèèn.

Ci booli fleli ndaw yi ñum fa yakke ay lekk mo am bool bu am ay tamaate kaane ak kakkumba un parije mo am benneen bi mëngi am ay sipasipa mo am benneen bi mëngi am pomputeer beneen bi mëngi am yeneen fason lekke.

Jigéen wi mangi taxaw sooroba bu guddu mingi tee poset ci loxambe. Sol tekk ba gaat ci bappambe defar kanamanb më ngi taxaw di seeñ.

Netti kàrtonyi paketi ndaw ñi nge tage kartongi paketi ndawyi nakk ay bindeekaay leen am ci beir ci kaw kàrton bi ñu fa deseene bindeekaay di wonene kàrto ngi ay kàrtongi bindeekaay bi.

Xale bu góor bu ndaw boi janga mungi taxaw té fayékaay ci loxama ci gannaawam nak ci taabul bi nyun fa tekk ay saag yu bulu.

Si pegg yoon bi mugi am ay pono yi faneek mu am tamit beneen autotaxi bofa taxaw ci pegg yoon bi tamit mugi am ay tabax.

Ci bil palaas bi dx digg b, ci kaw kekk bi mëngi am ñaxoo, garab bi ñum fa tekk ay bam.

Jigéen bi mënga toog mëngi sol yerem basin bom ñaw dagget. Ak sipa bu am taf ci boori biirb ay tafyu xawa xong. Mëngi defar kanamambe sol tekk ci boppambe.

Paketi karton garab bu ndaw mongi tege garab bi faj jangoro ci yarami nit ci paketi garab bi nak nyun fa bindi ay bindi yu weex yu xonxu ak yu bulu.

Ci kaw palat bi nyung fa yakk lekk, lekk bi nak yaasa la ñaari jën yuñ fiiril ba pare ci booram ñyung fa tekk daxaar bunj boolekk sobla.

Talibiyi mi ngi am ñaari bool, ci boor bu nekk ci kana mi ngi am waloraay na biy daw diñu, ak beneen outo bu nekk ci gannaawu lampam yangi tàkg, ci beneen boob mi ngi am atocabion bu mag, bu nete biy daw di dem, mu am beneen outo bu nekk ci gannaawu.

Géej gi mungi am gaal, ci kaw gaal bi nak mungi am ay néti yu fanéka. Ay meer ak ay yeneen góor.

Ñaari guttu diw ñingi tegeh ay guttu diwi yaram guttu diw yi nak ñing lèèn defare kom tank guttu diw yi nak ñingi am ay kuberr yu xawa xonxu .

Ci biir géej bi mu ngi a gaal bu ndaw, ci kaw gaal bi nak mungi am góor bu fa toog di dawal gaal bi. Ci pegg géej bi nak mungi am ay garab.

Tabax bi ñum ko pem pem bu weex mu am seng bu xong ci boori seng bi nag mi ngi am tabla bu ndaw tabla bi yéebaani ñum fa bindi ay bindi yu ñuul ak yu bul.

Jigéen bi më ngay taxaw sol robu mbasin bu xawa bulo bu am pr ci boori biir bi më ngay takk lam ci loxambi tkkn i baatamb defar kanamambi takk jaaro ci noppamb def tek ci boppambi ci beneen loxambi mum fatee poset bu ndaw.

Baybi manga taxaw di xool baybi na ci yaramon bi mangi am la sokola ci kanaman bi mangi am lu sokola lu weex ak lu xawa ñuul.

Ay xalèh yi janga ñi ngi tóóg ci biir palaasi ci jangèè kay sol sèèn yirèh jangèè kay teg sèèn kayit yi ci kaw tabull teg sèèn bindéekaay di bindé di bindé ci kayit yi.

Kerrr bi miir bi ñu ko pénter ci kaw miir bi nak më ngi am ay weñ yu ñuu më ngi am tamit buntu bu ñuu ci biir kër gi mi ngi am tabax bun penter bu bu la ak bu weex.

Yoon bi mi ngi am auto bi setom bi digeen. mi ngi am tamir auto bu xawa mag bu ñuul, ci kannaw auto bu ñuul bi mi ngi am ay bitik. Bitiki farmasé bu niy jaaye garab, ak bitik bu niy wejje xaales mbala di jeley xaales ak yoone xaales.

Jigéen bi mënga tahaw sol rob bu am lu honku ak lu hawa nete. Më ngi def tekk ci boppam bi, defar kanaman bi tè mobile ci loham bi.

Ñaari góor nin ci tol ñu ngi jël nak nak ñaari nak yun tàkk mësin mu ambeneet goor bi mu ngi tee bant bi mung ci mësin bi.

Ci kaw karo bi ñung fa tekk daabaa taabaa bi ngiñ di jëfandeko di bay ñu ngi teg boppi dabab karobeci jàppeekaay daabaabi ñu ko weer ci méerbi.

Ay gurupi nit ñongi taxaw góor ak jigéen mag ak ay ndaw ñungi sol ay tisaat yu xawa weex am neneye ni ñungi sol ay mbaxana ni nak ay niti Adama Barrow len presidan yi Gambia.

Ci pegge yoon bi nu fa gaas, fi ndox di daawea mu am ay nit yu taxaw, di xol fum gaas.

ci kaw palaat bu weex bi nigi am lekk bun fa yàkk yàpp ak soble ak tamaté bun faray bare soble bu ñorot.

góor ak jigeer ningi taxaw ci kawkep kap sol yire mbasin bu xaw bulo bu ndef otees ak seen doom góor gi mu ngi fop xala di sol xaftaan ak mbaxana jigéen bi mungi sol robe takk muso tek kaala buñuul ci muso rant bi.

Nungi tahawal buteel li saabu, buteel li saabu rahasèkaay karaw. Buteel bi nak mungi am cubèr ci kaw, mu am ay bind yu ñuul ak yu weeh ci kawan.

Pakketi garab mungi tegeh garab bi fej jangoro ci yaram mi nit ci pakketi garab yi nak mungi am garab bi kapsul yu am yu wèèx ak yi orans.

Pakati kàrtongi garabu ndaw munu tege ci kaw luñu. Garab bi faj jangoro ci yaraminit. Garab bina ci kaw pakat bi nuñ fa bindi ay bindiy weex.

Ay xale yi jàng ñi ngi toog sol se ngiri jangeekaay ñi ngi tegg seen kayti jangeekaay ci kawtaabul sëgg di bindi ñi ngi te bindeekaay seen loxa.

Si kaw taabal bu weex bini ñyung fa tek pakati kàrton yi garab bu ndaw garab yi fa jangoro ci yara mi nit ci kaw pakati garab bina ñum fa bindi ay bindi yu weex ak bindi bu rëy bu orange.

Góor bi mëngi sëgg ci kaw taawal bi mëm fa tekk mol so bu juor ak bu xong Mingi tekk ci sobu mag tamib ci kaw taawal bi. Ci baatambi mën fa def nattee kaay mëngi sëgg def loxambi ci lu xonk.

Ay auto taxi ñu ngi rangalante ci ganaw auto taxina ñyung fa am ay mbaari paransor ak mbaari sengu roon mbaari sengu yi nk mungi fa am ñyu fa tork ci roon mbaari sengi tay mungi am taable ak ay njampeh yuñ fa wéhku ci kanam.

Ay nit ñu ngi taxaw, ci ñoom ñu ngi am ay jàngakat yi taxaw senter ñingi sol sen yira jangeekaay. Ay góor ak ay jigéen.

Kër gi ci miir bi ñun ko pentir pentr bu weex ak ci bir kër gi ci tabax bi ñu ko pent pentr bu weex mi ngi am buntu kër bu mag ak bundaw ay bunt yi sokola ci boori miir bi mingi am ay garak.

Palaas bi palaas i daalo kay ak noppa lo kal ci palas bi nat mungi am tabax mu am ñaari lal yi ngi am ay matla seen kaw ci kaw matla yi ñum fa teg morsoh bu xonxu.

Ci kawtaabul bi ñyung fa tek ku pottidiiw pottidiiw bina pottidiiw bi weex la më ngi am ku beeru weex ci pottidiiw bi ci yarama bi ñum fa bindi ay bindi yu ñuul yu bulo ak yu weex ci pottidiiw bi temit më ngi am lu bulo ci kote bi.

Ay dalla jigéen ningir tege ay dall koket ci dalli nak ningi am yu weex yu ñuul ak yeneen yu am yu xawa weex.

Ñu ngi taxawal buntu buñ defarr ba paré buntu bi nak ñu ko defaree bant buntu bi buntu bu sokola la.

Ci biir nèk bi mu ngi am lal bu mak ci kaw lal bi ñung fa lal darab bu wèèx ci kaw lal ba tamit mu nga am ay ngegenai nék bi mu ngi am ay redo yu ñuul mu ngi am tamit benna baŋ bu mak bu fa nèkka.

Paketi kàrton garab bu ndaw më nga teg ci kaw taawal bu weex ci kaw pakati kàrton garab binak ni ngi am lu bulo lu weex ak lu xaw xonku ci bule ñu a bindi ay bindi yu weex ci lu weex le ñu fa bindi ay bindu pakati carton gara garab la bi faj jangoro ci yaraminet.

Ci garawi kanje bi nak mungi am ayy gunoor bi nak më ngi lekk tontoori kanje bi gunoor bi mëngi am lañuul ak la sokolaa ci yaramam bi.

Ni ngi tek keeti jangee kaay ci kaw ket bi nag mu ngi weex mu am lu xonu, ci kawket bi ñuñ fa bindi ay bindi rey yu ñul ak yeneen bindi yi bulo.

Ay polis ñu ngi taxaw rangaland, ci ñoom na bingi am ay yeneen nit, yi solut yire polis, ay ñi ñu weex, ci seen gënna mangi am ay auto yu fa taxaw.

ci biirnék bi mingi am lal bu mag ci kawlal bu mag bi nu fa lal dara bu weex ci kawlal bu mag bi tamit mingi am ay ngi genaay ci biir négbi tamit mi ngi am taabul ak ban.

Ay otto yi mag ñun ci kaw tali outo yiy nag ay otto yiy defar tali bi ñun koy defar. Mu amb nekk ci kanam më nga am weer ak lu nete ci yaramandu.

Ay miniteer ñu ngi tok ci bang, sol sen yire miniteer. Mu am nu tok joxe sen ganaw, am nu tok sen kanam, ñu ngi sol sen baxana tamit.

Ci biir palaasi jàngekaay bi mingi am ay xale yi jàng, yu sol sen yeré jàngekaay taxaw. Sen kanam mingi am taabul. Ci palaasi jàngekaay bi nak, ci miir bi nufa def rido.

Loxo bi mëngiteye buteel bu ndaw butel bi nakk mungi am diiwi yaram buteel bi më ngi am cubéer bu weex.

Ni ngi tekk mbaal mbaale jàppeekaay jën mbaal bi nak mëngay am ay buum mbaal bi nakk ñuy jàpp jen ñoo ko de jefande ko.

Góor bi mënga tahaw mungi sol yire mbasin bu hawa honku më ngi dawal ci baat bi, mu ngi sol dàl marakees yu weeh, mëngi lett boppam bi kum tahaw nak mëngi am ay ban.

Ñett kuddu ñi ngi tege ñaari kuddu yi mag ak denn kudd bu ndaw ñaari kudd yi mag yi nag ñi ngi jër benen bi te koci kaw beneenbu kudd yi nag ñi ni denn kodey jëfande ko sani lekk.

Ci biir palaasbi mugi am teleh si miir bi ñyung fataf ay photo ak ñyngi am tamit ay taable ak ay bang ay bang yu mag yu blauh yu khonkho yu ñuul ak yu weex.

Nyaari nit ñi ngi taxaw ay xale yi jange ñi ngi sol seen yire jangeekaay gór ak jigéen seen yire jànge kaaylak yu neté la ak lu sokola jigéen bi mi ngi sol bu bu neté ak sipa bu sokola góor bi mi ngi sol mbubu bunete ak tubey bu sokola.

ñaari palaat yu ndaw ñi ngi tege ci palaat yi ndaw yi nak min fayakk lekk lekk wi nak ci pasipara ak salaat yu nu mariné ñu def maynees ci kaw.

Kerr bi ñu ko miir, ci miir bi ñu ko pentir pentir bu weex ñu karo ci benen borr. Ci kaw miir bi ñum fa deff ay weñ. Kerr bi nak mun ngi am buntu kër bu ñuul, ci biir keer bi ñum fa tabax étaas. Ci étaas bi ñum fa pentir pentir bu weex, bu sokola ak bu nete.

Civil palaas bi mëngi am ay mëshin, ay masani ñaweekaay, mëseni ñaweekaay nak ñingi àndak ak seen taabon, më sani nak ay ma sani kuranliin.

gurup nit ñi ngi taxaw , mu am kenn ki sukk ci seen run , ñu taxaw nak ay tubaablen ak benn nit ku ñuul, ku sukku nak nit ku ñuul seen gannama ngi am auto.

Palas bi mëngi am jàkka bu mag jàkka binag num ko pentiir ci beneen boor bi mëngi am ay gara bi sibi ci kanam jàkka binag mëngi am ay oto yu faneek.

Ci booli kawsu bu ndaw bi nung fa yàkk lekk, lekk bi nak mafè la, mafè gerte mafè bi nak ci kawam mëngi am duulin ci bir mafe bi tame nung fa dugal kudd.

Ci wiir palaas bi nëm ko karo teg fa taabul ci kaw taabul bi nag num fa teg ay bagaa ci fajëokaay ngiy fajkati di jëfandi ko.

Hay palis ñu ngi toog rangalant, ma am yenee ni ñu ngi sol lu ñuul, ak mbaxana yiñoo, am yeneeni ñu ngi sol la bula.

Palaas bi palaas ci da lookaay la ak feex lookaay cisbinak ni a ai plaas bi tay mi ngi am ay garabi sibi më ngi am neggi ñax ak ndox ti ñu ni di sangoo.

Ci pegg yoon bi më ngi am auto bu weex, bu xawanda bu fa taxaw, ci ganaaw mëngi am tbaxbuntabaxi taax, ci suufi taax bi m ngi am ay bitik, ci kanamta mi ngi am beneen atobuñu, ci boori auto bu ñu vita bi mëngi am, ay tabax li fanekk.

Ci birr palas ci jàngeekaay bi mëngi am ay xaleyi jàng yu fa tok, ñu ngi sol sen yire jangeekaay yi bulo. Ci sen kanam mun ngi am taabul, ci sen gannaaw nak mun ngi am sen jàngalakat bu taxaw, ku jigeen.

Góore ak jigéen ñi ngi taxaw ñi ngi sol sengire mbasin bu horange bu ndef otes góor bi më ngi sol xaftaan takk montrol ci loxambe jigéen bi mëngi sol sipa ak daggit dexxaala ci boppambe.

Si tol bi mu ngi am ay garab yu ndaw ak nax. Garab bu nekk si kanam nak mu ngi am tontoor bi nak, mu ngi am lu weex ak lu bulo.

Palaas bi palaas i dallookaar ak fixlookaay mi ngi am tabax tabax bi ñu ko péntër pénter bu weex ci kanam tabax bi mi ngi am aymbaar ay mbaari bant ci ran baar bi nag mi ngi am ay lal.

Ci palaas ci jangeekaay bi mëngi am àlb-jigéen bu toor ci kana. Mëngi solire jangekaayam bu bula. Më sol kawa ci weex ak dàll bu ñoo ci garnawa mëngi am ay taabul.

Ay góor ñu ngi taxaw ci biir gew, góori nak ñu ngi am ñaari mbërr yi fa nekk. Keneen ke mungi ngemboo ngembu bu xonku, mu am gu tée lexombii di ko yekkate ci kaw.

Guttu diw bi ñu kote dwyi yaram na guttu diiw bi na gutu diw bu weex la më ngi am kuber bu weex ci gutu diw bi ñu fa tey kayte bu am lu sokola lu weex ak lu orange ci kawkeyte bi ñu fa bindi ay bnd weex bindñu ak bind yi sokola.

Naari auto yu ndaw yu weex ñungi topalante auto yi nak ay ato police la nyun fa binda binda yu ñuul di wone nex ay auto police ci biir auto bi mongi am ay police ak ci ganaw tamit mongi am ay police yu fa neka.

Jigéen ak góor ñu ngi taxaw sol yire bu bula yirembase bu ndef otees jigéan bi më ngi ñaw ropp bu gëdd goor bi mëngi ñam xaftaan bu gàtt ak tube më ngi sol dàll bu ñu jigaen bi më ngi tàkkceen sol teg ci boppam bi te poset ci la xom bi.